Wa waliwo omusajja ali muuu kkereziya ayambadde egganduula y'abasomi b'eddiini oba ababuulizi b'eddiini yeewombeese bulungi kiraga nti ali mu kusaba ayambadde ayambadde n'akawe akatangira omukka omubi okuyingira mu nnyindo ze yeewombeese bulungi ekiraga nti ali mu maaso ga Katonda mu kkereziya.

Ekifaananyi kino kiraga abantu basatu nga bali ku pikipiki nga bakutte ne manvuuli ate nga bambadde emijoozi egiraga nti gya Uganda, oboolyawo nga bawagizi ba mupiira okusinziira ku bye bagenda bafuuwa; bagenda bafuuwa emirere egiraga obuwagizi nti bagenda kulaba mupiira.

Mu kifaananyi kino mulimu abakyala babiri omu yeetisse akakutiya yeesibye ekitambaala kya kikuusikuusi yeezingiridde akatambaala kamyufu owookubiri ayambadde olugoye bbulawuzi erimu obutonnyeze obuddugavu alaga nti basanyufu kuba basanyuse balaga essanyu yeesibye n'ekitambaala kiri mu kkala eya bbululu ey'amazzi n'enjeru bali ku nnyumba gye tulabako eddirisa mm kuliko ebikajjo kuliko n'ebitooke n'omuti oguliko waya balaga nti bali mu kutambula.

Ekifaananyi kino kiraga enjovu ng'ekkakkanye wansi eraga nti ewummudde, oboolyawo ekooye. Naye nga w'eri waliwo omuddo, ekitegeeza nti erina ky'eva okulya oba ewummudde buwummuzi ekooye, n'ewummula n'etuulako wansi. So eraga nti emikono gyayo n'ekikonda ekitadde ku bbali bw'eti...

Mu kifaananyi kino tutunuulira ekisolo kye bayita embizzi nga kiggyeeyo ennyindo zaakyo okubaako oboolyawo bye kiwunyiriza ebweru w'ekiyumba zaakyo kye zibeeramu. So embizzi eno eraga nti eggyeeyo ennyindo ebeeko ne ky'ewunyiriza.

Ekifaananyi kino tulaba aa abajaasi abali mu byambalo byabwe ebifaanagana ate nga bayina n'akabonero akalaga nti ba Uganda. Bambadde enkoofiira eza bbululu n'engoye zaabwe ez'ebibomboola, ng'omu alaga ali mu kubuuza ku banne.

Ekifaananyi kino waliwo akasajja omusajja. Akalenzi kakutte obwato buno obwevugirako ku mazzi nga bayimiridde ku mazzi, ekiraga nti akalenzi kano kalinda musajjamukulu ono akabuulire ekyokkola naye nga buli muntu akutte akaato ke k'ayina okutuulako ne yeevuga ku mazzi. Ndaba amazzi, ate sayidi eri gye gasembera walaga nti waliyo ekizinga ekiriko n'ebintu eby'enjawulo ekiraga nti waliyo amayumba naye nga bo bali ku mazzi. N'amazzi nno gatambula, galaga nti galimu n'amayengo.

Mu kifaananyi kino tutunuulira ente ziringa ssatu eziyimiridde, nga kuliko ente emmyukirivu, eya lubombwe, ate kuliko n'ente eri mu langi enjeru. Tulaba waliwo enkoko, tulaba waliwo ennyumba enzimbe nga ya ttaka, n'emmuli newankubadde nga baagiseresa mabaati, tulaba n'ebitooke wabbali eri.

Ekifaananyi kino, kiraga abaana babiri naye ng'omu alabika obulungi alaga alina kye yeetisse, oboolyawo nga kye yeetisse kirabika kizitowamu olw'endabika gy'alabikamu; kiyinza okuba nga kizitowamu naye nga yeetisse, ekintu kye yeetisse kiraga nga kirimu ebintu ebirimu.

Ekifaananyi kino kiraga akatale akatudde eyo. Mulimu n'abantu abatunda ebintu eby'enjawulo: mulimu ennyaanya, mulimu amenvu, mulimu wootammeroni, mulimu akacumbaali, mulimu n'obudomola n'emidaala egitegekeddwa obulungi. So, kano katale akatudde nga kalimu n'omukyala; tulaba abakyala babiri abali mu katale.

EKifaananyi kino kiraga ekyombo ekyombo ky'eryato nga kitambula kiseeyeeya ku mazzi, nga kirabika bulungi , kiriko ebintu eby'enjawulo bye batisseeko ekiraga nti kiri mu kuseeyeeya kitambula nga kiri mu langi eya bbulu nga n'embeera y'obudde eraga nnungi okusinziira ku mbeera bw'erabika mu bwengula.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala omuzungu naye ng'ali mu kasooli, atambula agenda eri naye nga tulaba nti ono kasooli amulisizza, tulabako ebya waggulu. So omukyala ono omuzungu ali mu kasooli era ayambadde akabulawuzi kali awo kali mu kali mu langi ya kakobekobe, naye kakobe atali mukwafu nnyo.

Ekifaananyi kino kiraga omuntu atudde ate nga Musiraamu yeebikkiridde oba ayambadde mu nnyambala ey'Obusiraamu nga muwala, ekiraga nti ali mu mbeera ey'okubeera ng'akola bino eby'okucengisa ssente; okuwaayo omuntu ssente n'amuwa ssente n'amuddiza kino, okubeera ng'aggyayo ssente n'okuziteekayo. Y'embeera gy'atuddemu.

Mu kifaananyi kino mulimu ennyumba ezimbiddwa nga ya ttaka. Ah baagizimbisa ttaka, nga n'emmuli zirabika. Wabbali waayo waliyo ebitooke oba olusuku lw'ebitooke, ng'ekitooke ekimu kino ekiwanvu ekikutaamridde okumpi n'ennyumba kiriko n'ettooke. Tulabayo n'omupaapaali era nga kuliko n'amapaapaali. Ah embeera erabika bulungi naye ng'ennyumba eno baagiseresi baagiseresa mabaati. Mu mulyango temulaga nti mulimu oluggi, baateekamu ekiziyiza.

Ekifaananyi kino kiraga omuzimbo ogulabika nga gwa ssinzizo naye nga guli ku lusozi waggulu. Guli mu kkala mu langi eya eya kyenvu, guliko n'amadaala oboolyawo omuntu kw'alina okulinnyira asobole okutuuka waggulu. Kuliko n'akanaala akawanvu waggulu ddala.

EKifaananyi kino kiraga abavu obuvubaka busatu obuli mu kuzannya omupiira naye nga we buzannyira baaniseewo engoye, kuba tulabawo waya naye nga bwo buli mu kuzannya mupiira. So ekitegeeza nti embeera yonna esobola okubeera nga, aa nga ng'omupiira guno gugwa ku ki? Gugwa ku ngoye zino ze bali mu kusamba.

Wano tulaba akatandaalo ak'emiti kakoleddwa nga kaanikiddwako ebintu. Kuliko amasowaani, kuliko ebikopo, kuliko ejjiiko n'obutaasa nabwo bayina we babutadde wabbali, obusefuliya weebuli wansi, ebidomola. Tulaba ne pikipiki bbiri eziri ku ludda olulala okuli n'edduuka.

Ekifaananyi kino kiraga omuntu ali mu kunaaba engalo ate ng'amazzi g'anaaba galimu ne ssabbuuni olw'ebyovu bye tulaba ebigenda bitambula ebitonotono, oluvannyuma lw'okubeera ng'ali mu kunaaba, naye nga kiraga nti alina ky'anaabirako n'ekintu ky'akutte, ekyo mw'anaabira amazzi gano g'anaabamu mwe gagenda.

Ekizimbe kino kiyina mu maaso gaakyo kiyina ebivu ebi eby'okuvuga bisatu, waliwo eppikipiki bbiri, waliwo eggaali, eno emabbali gaayo waliyo emmotoka ennene eri mu langi emmyukirivu. Ekizimbe kisiigiddwa langi emmyukirivu, kiriko n'ebigambo n'omupiira. Ebigambo ebisooka biri mu langi enjeru, ebigambo eby'okubiri biri mu langi nzirugavu. Ekizimbe kino kiraga nti basibirawo omuzannyo gw'obupapula bano abasiba emipiira. Waliwo n'amadduuka agaliraanyeewo wabbali w'ekizimbe agaddako. Kuliko n'ekifaananyi ekiriko omukyala, kuliko n'ekifaananyi ekirala ekiriko omusajja.

Ekifaananyi kino kiraga enjuki ng'ezze ku kimuli ekiri mu langi eya kakobe nga kizze, enjuki eno eraga ezze okuggyamu omubisi esobole okugutwala ekolemu omubisi omulala oboolyawo naye ng'enjuki eno eraga nti ezze ewali ekimuli kino esobole okubeera...

Ekifaananyi kino kiraga ekyererezi ky'eki ky'ebirime ebiraga nti birabika ng'amajaani wano ewasooka naye ate ng'eri ewasemba waliyo n'amayumba ag'enjawulo ge tulabako ah ebya waggulu, nga n'embeera y'obudde eraga nti nnungi. Waliwo wano mu maaso walaga ng'ewali akasana ate n'eri walaga nti embeera si mbi okusinziira ku ndabika y'obudde.

Ekifaananyi kino kiraga nga kizinga kiri ku mazzi, mu maaso waliyo amazzi eno waliyo emiti, waliyo n'emizimbo egy'obuziisira nga busatu bubiri obulaga nti abantu bajja ne banyumirwa. Waliyo n'eryato lisimbiddwa

Mu kifaananyi kino tutunuulira omukyala akutte obukomo obukomo buno bwe bakola mu byuma naddala abasawo abaganda be beeyambisa oba bano ab'ekinnansi oba gamba bano abayina empewo bwe batera okwambala obukomo buno ono ono omukono tulaba nga gubukutte mu ngalo zaabwo gubuleze nti bwe zi zi bagulina.